Ubwogero bwiza cane ,kandi bwagutse ,buherereye neze na neza mu ntara yagitega , ubwo bwogero bukaba bufise impome zigizwe n'amatafari ,kuva hasi gusha hejuru yiganjemo ibara ry'ubururu ,hamwe n'irindi bara ryera ariko bisa nkaho ryacuye ,uwo munsi akaba atamuntu numwe yariko aroga, kubera yuko amazi yari yakamye.

Ikirasi ciza cane giherereye neze na neza mu ntara ya Musaga komine Bujumbura ico kirasi kikaba gifise impome zini zini zera kuva hasi gushika hejuru hakaba harimwo kandi n'intebe z'ibiti z'abana bato bato bari hagati y'imyaka ine hamwe n'umunani izo ntebe uwo musi akaba atamwana n'umwe yari azicayemwo kuko abo bana bari basivye kumvo zuko bari mu misi y'akaruhuko.

Umwambaro mwiza cane, w'umwigisha ajejwe kuvura amagara y'abantu, uherereye neza na neza ku bitaro biri mu ntara ya Kayanza; uwo mwambaro ukaba wera kuva hasi gushika hejuru, ufise n'amaboko maremare, uwo mwambaro kandi bigaragara y'aho bariko baramupima imetero, kugira barabe y'uko uzoshobora kumukwira, iruhande y'uwo mwambaro hakaba hariho n'ibiyo binini binini, ivyo biyo navyo akaba ari amarori yambara, kubera y'uko yari agwaye amaso.

Ikigo ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Gitega ico kigo kikaba gifise inyubako nziza rwose igeretse rimwe hamwe n'indi geretse rimwe kandi iyo nyubako ikaba afise impome zera kuva hasi gushika hejuru imbere yiyo nyubako hakaba hariho utwatsi duto duto twiza tumeze neza tumeze nk'umuziringi dufise ibara ry'urwatsi rubisi.

ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya kayanza komine muhuta gifise impome zera kuva hasi gushika hejuru zicafyeko ibicapo abana bari bashizeko kikaba kandi gifise imeza zera hamwe n'intebe z'ubururu abana bicarako bigaragara ko uyu munsi atamwana n'umwe yari yatonze kubera yuko bari mu misi y'akaruhuko

Ikibuga ciza cane kandi cagutse ,giherereye neza na neza, mu ntara ya bujumbura hagati n'a hagati muri komine ya bwiza, ico kibuga gikaba gifise utwatsi duto duto, dusa n'ibara ry'ubwatsi rubisi, gikikujwe n'ishamba ry'ibiti binini binini ,hakaba harimwo kandi igikoresho Abanyeshuri bakunze gukiniramwo mu gihe c'akaruhura.

Umupira w'amaguru umuyobozi w'ishure rya kaminuza yu Burundi yagabiye abanyeshuri biwe uwo mupira ukaba usa naho ufise amabara abiri hamwe harimwo iryera hamwe n'iryirabura ukaba kandi usa n'umuziringi uhese wugaye.

ikirasi ciza cane kiri neza na neza mu ntara ya Bujumbura komine Rohero, kijejwe kubika ibitabo hamwe n'impapuro z'abanyeshure bo kuri iryo shure, bakaba rero uwo munsi ibitabo vyari vyaguye kumvo za nyamugigima yari yabaye muri iyo ntara ya Bujumbura; bigaragara yuko ivyo bitabo umunsi uri izina bazogaruka bakabikora.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Bujumbura komine Rohero, kigizwe n'impome zirezire gisizwe n'amabara asa n'ubururu, indani muri co kirasi hakaba harimwo ibikinisho vy'abana bari hagati y'imyaka itanu hamwe nine bakoresha mu gihe bariko bariga.

Ikirasi ciza cane, kiri mu ntara ya Bujumbura muri komine Musaga, ico kirasi kikaba gifise impome zera, kuva hasi gushika hejuru, hamwe n'ikibaho cirabura, bigaragara yuko uwo musi umwigisha yari yasigiye abanyeshuri biwe ku kibaho indome hamwe n'amajambo yo gusoma mu gihe bazoba bavuye mu karuhuko.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Bujumbura komine Rohero gifise impome zera kuva hasi gushika hejuru mwico kirasi indani hakaba hari kandi ibitabo n'impapuro abigisha bashiriyeho abanyeshuri babo kugirango bashobore kuja bara bisoma mu mwanya w'akaruhuko.

Ikirasi ciza cane kandi cagutse giherereye neza na neza mu ntara ya Kirundo komine Mangarangara icu kigo kikaba gifise neza na neza intebe z'ibiti indani hamwe n'amameza y'ibiti ico kirasi kikaba kijejwe kwegeranya ububiko bw'ibitabo hamwe n'ibindi bikoresho abanyeshure bakenera kubika kumvo zuko babitahanye mu mihana yabo yohava bibagirana akamaro kabi.

Ikibuga c'umupira w'inkino z'amaboko ruri iruhande y'inzu ndende igeretse rimwe bifise impome z'amatafari kuva hasi gushika hejuru hamwe n'utundi duhome duto duto dukitse n'utugororotse dufise amabara yera ico kibuga uwo munsi ntabana bari bagikiniye ko kubera yuko bari bari mu karuhuko.

Ikigo kininiya, kandi cagutse, c'ishure rikuru ryisumbuye, ryo mu gihugu c'Uburundi, mu ntara ya Bujumbura; iryo shure, rikaba rigeretse kane; rifise impome zera kuva hasi, gushika hejuru; imbere y'iryo shure, hakaba hari ikibuga gitoya, kirimwo utubuye, duto duto hasi, hamwe n'amabuye maniniya, bakunze kugenda guteramiramwo, mu gihe c'akaruhuko.

Ikirasi ciza cane cagutse, giherereye neza na neza mu ntara ya gitega ,komine kihanga ,co kirasi kikaba kirimwo ububiko buniniya bwinshi bw'ibitabo ,abanyeshuri bakunze kubikamwo ,kubera yuko banka gutahana ivyo bitabo, kubera imvura yoc' isanga y'abanyagiye igahava vyononekara.

Kw'ishure shingiro rya Muhuta ya mbere, rifise ubwiherero bugera kuri bune busa n'ubushaje, bukaba bupfise ubw'iherero, imiryango y'ibiti, hamwe n'impome zera, hamwe niz'ubururu, ubw'iherero bukaba bumaze imyaka igera kuri icumi n'itanu budasubirwamwo, mu nama iheruka kuba kuri iryo shure, umuyobozi yari yasabye ko bokwegeranya uburyo mu ntumbero yo gusanasana ubwo bw'iherero.

Ikibuga c'inkino z'amaboko, ciza cane, kandi cagutse, kiri muri komine Rohero, mu ntara ya Bujumbura; ico kibuga kikaba, kiri iruhande y'inyubako niniya, nziza cane, ifise impome z'amatafari, kuva hasi gushika hejuru; hamwe n'utundi duhome, tugenda dukitse, hamwe n'utugororotse, dusizwe n'amabara yera.

Ikirasi kijejwe kwakira inkino z'amaboko zo kw'shure rikuru riri mu ntara ya Bujumbura ico kirasi bigaragara yuko uwo musi atamukino numwe wari wahabayeho ico kirasi gifise impome zera zirezire hariko harakamwo amatara abonerana cane.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Rumonge c'ishure y'abanyeshure bakuru bakuru bari mu myaka ya nyuma, ico kirasi kikaba gifise impome zera neza cane kuva hasi gusha hejuru hamwe n'amatara amurikira ico kirasi.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya rumonge komune kayokwe, gifise impome zera kuva hasi gushika hejuru indani muri co kirasi hakaba hari iyo kandi n'amatara atatu abonesha neza cane kugira ngo abanyeshure bari ko bariga bashobore kubona neza ikibaho, ico kibaho naco kikaba cera kikaba kandi canditseko ibiharuro umwigisha yari asigiye abanyeshure.

Neza na neza muri komine rohero intara ya bujumbura ishure ryiza cane riri hagati na hagati n'ishamba ishamba rikaba rigizwe n'ibiti vy'imyembere hamwe n'ibindi biti bikikuje ubu munsi rikagagara yuko ikirere cari gise neza kuko akazuba kariko karaka atamvura yari yahaguye.

Ikirasi ciza cane cagutse giherereye nezana neza mu ntara ya bujumbura komine musaga ikirasi gikaba gifigizwe n'impome zera kuva hasi gushika hejuru hamwe n'ikibaho cirabura ndani hakaba harimwo intebe z'ibiti myinshi cane abanyeshure bicarako ubo munsi akaba ta munyeshure n'umwe ari yatonze kubera yuko bari mu misi y'akaruhuko.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya kayanza ico kirasi gikaba gifise impome zera kuva hasi gushwa hejuru hamwe n'ikibaho cirabura hamwe kandi ndani murico kirasi hakaba arimwo intebe z'ibiti nkinshi cane homusi bigaragara yuko ati abanyeshuri bari batonze kubera yuko abigisha bari bafise inama y'ivyigwa.

Ikirasi c'amanama ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Civitoke gifise impome zera kuva hasi gushika hejuru hamwe n'ikibaho cirabura n'ikindi kiri ku ruhande gisa n'icera indani murico kirasi hakaba harimwo intebe z'ibiti uwo musi nta nama yari yahabaye kuko umuyobozi yari yayisibije.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Rumonge. Abanyeshure uwo munsi ntibari binjiye mu kirasi kubera yuko bariko baragikoropa. Ico kirasi kikaba gifise impome zininiya kuva hasi gushika hejuru higanjemwo ibara ry'ubururu hamwe n'amadirisha abonerana kubera yuko akazuba kariko karaka.

Îkirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara yarumonge, co kirasi kaba gifite uruhome runiniya ruva hasi gushika hejuru, rusizwe n'ibara ryera, ku rugo ruhome hakaba hariho kandi kibaho cirabura, Umwigisha bigaragara y'uko umunsi yarisigiye abanyeshuri b'iwe ibiharuro ,birigwa barasoma umunsi wose.

Ikirasi ciza cane kandi cagutse giherereye neze na neza mu ntara ya Bujumbura komine Kanyosha, ico kirasi kikaba gifise impome zera zivanzemwo n'ayandi mabara hamwe hakaba hariko haraka amatara abiri abaneshereza ico kirasi, bigaragara yuko ari mu kibanza c'ubwiherero bw'abagabo kuko ata kibanza c'abagore cariko kiraboneka.

Ikirasi gitoya giherereye neza na neza mu ntara ya kayanza gifise intebe z'ibiti myinshi abana bo mu mwaka w'umunami bigiramwo hamwe n'impome z'amabara yera hamwe n'ikibaho cirabura kikaba gifise kandi idirisha rimwe hamwe n'umuryango umwe.

Kw'ishure, ry'abana bato bato, bari hagati y'imyaka itatu, n'ine; intebe zabo bicarako, zikaba zisa, n'ubururu, n'imeza zera; uwo munsi, nta bana, bari batonze, ku mvo z'uko, akaruhuko kari kegereje; abigisha bariko bakosora, amanota, ku mpapuro zabo.

Icuma kininiya cagutse kandi ciza cane, gipima imetero zigera kuri zitatu, kikaba cirabura, gifise n'ayandi mabara yera, ico cuma kikaba cagenewe kuraba udukoko duto duto turi mu mubiri w'umuntu.

Ikirasi kininiya kandi cagutse cane gifise amabara yera hamwe n'amadirisha akayangana yera cane kikaba kirimwo uburaro bugera kuri butatu bwiganjwe mwo amabara atukura hamwe na y'ubururu.

Ubwiherero bwiza cane, kandi bwagutse, bw'ikigo gikuru, ca kaminuza y'Uburundi; bukaba bufise, ibiyo bininiya, kandi bikayangana, hamwe n'aho bakarabira henshi, hagera kuri hatanu; bigaragara y'uko, imiryango y'aho, ifise amabara y'ubururu, kandi myiza cane; abantu benshi, bashobora kwinjirayo, atabwoba, kuko hafise isuku ryinshi.

Ikirasi kininiya ca muhuta ya mbere gifise impome zera kirimwo uburaro bw'abanyeshure bo kuri iryo shure bigaragara yuko uwo munsi abanyeshure bari bakoze isuku mu buraro bwabo ku mvo z'uko hari hateye ibihere.

Tumwe mu dukoresho abanyeshure bo mu myaka y'intango bakunze kwifashisha, benshi bitwa uducamurongo tugera kuri dutanu, twivanzemwo n'amabara y'ubwoko butandukanye harimwo cane cane ay'umuhondo hamwe n'ay'ubururu, akaba ariko ibiharuro bakunze kwifashisha mu kuraba imetero bagezeko mu gucapa.

Ikirasi ciza cane gikayangana gitumbereye neza neza mu ntara ya buyogoma gikaba gifise bimwe mu bikoresho abahinga b'abashakashatsi bakoresha mu kuraba ifumbire vy' ibikoresho bikaba biri ku vyuma bisa n'umweru hamwe m'ibindi ivyirabura.

Ikirasi kininiya ciza cane abanyeshure bakunze kuja kwigiramwo gifise intebe zirabura hamwe n'imeza niniya cane gikikujwe n'ibitabo hamwe n'ibimpapuro nyinshi h'abanyeshure bakunze gusoma mu kanya k'akaruhuba.

Ikirasi kininiya kandi ciza cane, giherereye muri komine Kinindo, kirimwo ibitabo bijejwe abigisha bo kur'iryo shure, biboneka yuko atan'umwe yari ahari, kumvo z'uko ico kirasi bamaze iminsi irenga itanu bacugaye.

Inzu y'uburaro nziza cane iherereye neza na neza mu gisagara ca ngozi, ifise impome z'amabara y'ubururu, imbere yaho hariho ikibuga c'amaboko kiri iruhande y'ibiti birebire, kandi vyiza vy'imyembe bifise amabara y'ubururu nyene.

Ishure ryiza cane ryo mu kayanza ,ikirasi kininiya gose kirimwo intebe abanyeshure bicarako hamwe n'ikibaho kiriko ivyigwa umwigisha yasigiye abanyeshure biwe.

Ikirasi, co kw'ishure ritoya, rya Musaga ya kabiri, kirimwo intebe z'abana bato bato; zigera kuri umunani; bigaragara y'uko ata n'umwe ari muri ico kirasi, ku mvo z'uko uwo munsi, hari habaye akaruhuko.

Igikoresho cy'abana bakunda gukinira ko kiri neza na neza ku kibuga k'ininiya ciza cyane co muri komine ya gatumba kigizwe n'amabara y'umuhondo hamwe na y'icatsi kibisi hamwe na y'ubururu kiri iruhande y'ishamba ry'ibiti birebire cy'icatsi kibisi.

Ikibanza kinini kandi cagutse cane giherereye mu gisagara ca Gitega, abana batoya bakunda kuja kuruhukira mu gihe c'akaruhuko, gisizwe n'amabara menshi cane ayera ayirabura n'ayasa n'umuhondo.

Ikibuga ciza kandi cane c'amaboko giherereye neza na neza mu ntara ya Bujumbura gifise hasi isi umusenyi wera, iruhande yaho hari imodoka zera, n'intebe zirabura, bigaragara yuko uwo munsi hari hategekanijwe inkino z'amaboko ariko zari zasivye.

Inzu nziza ni niya, kandi cane ijejwe kugaburira abantu iri mu gisagara ca bujumbura harimwo intebe z'ubururu hamwe n'amameza ariko igitambara c'umuhondo, umuntu ajejwe kugaburira abantu igaragara yuko yariko aritunganya kuko mu masaha ari mbere abantu baca batangura kuza gufungura.

Inyubako niniya, kandi yagutse, iherereye ku Musaga, y'ubwiherero bubiri, bw'imisore n'inkumi; igizwe n'idirisha ryera, rikayangana, kugira ngo umuco, uboneke indani, mw'iyo nzu.

Inyuma y'ikibuga c'inkino co mu gisagara ca bujumbura hari abanyeshure batatu bari kumwe n'umwigisha wabo bigaragara yuko yariko arabereka ukuntu binonora imitsi ku mvo z'uko bokwirinda amagara mabi aturutse, kuko utagira ubumenyi mumyita agaduru.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara yakayanza kijejwe gutororokanya ubuzima bw'amagara y'abantu kirimwo intonde z'abarwayi, bivuza kuri uwo musi bitegekanijwe yuko babaronsa imiti igera kuri ibiri biri ku musi.

Mu nkino zo gukurakuranamwo zari zateguwe n'ishure shingiro ryo mu Kayanza, abanyeshure babiri nibo bari bageze mu rukino rwa nyuma rubahuza, aho vyarangiye umunyeshure w'Imutaho atsinze umunyeshure w'Imakamba.

Ikirasi kininiya ciza cane giherereye neza na neza ku Musaga ya kabiri kirimwo ibikinisho abana bakoresha mu kwinezereza mu gihe baba bagiye gufata akaruhuko, harimwo n'amameza asizwe n'ibara ry'ubururu n'utundi tuntu tw'udukoresho bakoresha mu mwanya w'akaruhuko.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Kayanza komine Muhuta ico kirasi kikaba gifise impome zera kuva hasi gushika hejuru hakaba kandi harimwo n'intebe zito zito abantu bicarako mu gihe bari baje murico kirasi gusoma ibitabo kuko hariho n'ububiko bw'ibitabo bwishi cane abanyeshuri bakunda ku bikamwo ibitabo.

ikirasi ciza cane kiri mu ntara ya Gitega kigizwe n'impome zera kuva hasi gushika hejuru imbere yaho y'izo mpome hakaba hari intebe nziza zigera kuri cumi na zibiri kandi hakaba zifise n'amadirisha yera abonerana kumvo z'uko uwo munsi izuba ryari ryatse ari ryinshi n'ico kirasi indani kandi hakaba hari inzu z'ububiko bw'ibitabo abanyeshure basomeramwo.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Rumonge gifise ibiyo vyera hamwe n'impome zisizwe n'amabara yera indane muri ico kirasi hakaba harimo imashini nyabwonko igaragara yuko uwo munsi izo mashini zari zizimije kumva yuko ati abanyeshure bari baje kwigiramo.

Ko'ishure rikuru rigejwe gutororokanya ubuzima bw'abantu abaganga batatu higanjemwo abambaye imyambaro yera hamwe n'irabura bariko bafata amasanamu ku binyamakuru vyari vyabagendeye bibabaza ibibazo bijanye n'ubuzima bw'amugara y'abantu.

Kw'ishure rikuru ryo mu gisagara ca Bujumbura riherereye neza na neza muri komine ya Rohero . Abanyeshure babiri bari mu bushakashatsi bujanye n'amagara y'abantu. Bigaragara yuko bariko barapima imiti imwe imwe ijejwe ubuzima bw'abantu.

Ikirasi ciza cane, kandi, cisununuye, kijejwe gutororokanya amaraso, no kuraba neza ingwara, zo mu mubiri w'abantu; abaganga batatu, harimwo abigeme babiri, n'umusore umwe, bariko bararaba, ibijanye n'ubuzima, bw'amagara y'abantu.

Mu kirasi kijejwe gutororokanya amaraso y'abantu, abaganga babiri bambaye impuzu zigizwe n'amabara yirabura n'iryera hamwe n'imashini nyabwonko yerekana ubuzima bw'abantu uko buriko buragenda.

Ikirasi kininiya, kandi cagutse cane; giherereye neza na neza, mu ntara ya Rumonge; umwigisha ariko aratanga ubumenyi, ku bana bato bato, bari mu myaka, iri hagati ya cumi n'itanu na mirongo ibiri.

Ikirasi kininiya kandi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Bujumbura ico kirasi kikaba kigizwe n'inpome z'amatafari kuva hasi gushika hejuru hamwe n'ibiyo vyiza cane bibonerana gose kubera yuko uwo musi hariko haraka izuba indani yico kirasi hakaba harimwo ibitabo bibiko bakunze kubikamwo kubera yuko abanyeshuri badakunda kuvyibikira.

Ikirasi ciza cane igiherere neza neza mu ntara ya gitegaa komienebjunbura icyo kirasi vyz hagemewe mwo kubika ibitabo hamwe n'ibindi vyinshi abanyeshuri bakoresha mo kugira ngo basome uwo munsi ikagaragara yuko ata muntu n'umwe yari acunziiza ibitabo kubera yuko abanyeshure bari baje kubisoma mu mutekano.

Ikirasi ciza cane kandi cagutse kiri neza na neza mu ntara ya Gitega komine Buhanga ico kirasi kikaba gifise hejuru amabara yera hamwe n'amadirisha mato mato abonera ico kirasi kugirango kibonerane ico kirasi kikaba kandi kirimwo ibitabo kugirango abigisha hamwe n'abanyeshuri bazoza barasoma mu kiringo c'akaruhuko.

Kwishuri ritoya ry'intango ryakira abana bari hagati y'imyaka ibiri hamwe n'umunani riri neza na neza mu ntara ya Bujumbura ryagutse muri komine Musaga ishure rikaba rifise ibikinisho abana bakunda gukiniramwo mu gihe cakaruhuko bimwe mwizo bikinisho rikaba bifise ibara ry'umuhondo hamwe n'ibindi bifise ibara ry'ubururu.

Ku kigo c'intango c'ishure ry'abana batobato bari hagati y'imyaka ibiri hamwe n'itanu riri mu ntara ya Gitega komine Kayanza, iryo shure rikaba rifise ibikoresho bimwe abana bakoresha kugira ngo bakinireko mu mwanya w'akaruhuko, kimwe muri ivyo bikoresho kikaba bifise ivyuma bisizwe ibara ritukura hamwe n'ibindi bisizwe ibara ry'ubururu.

Ibarabara ryiza cane kandi ryahagutse riva mu ntara ya bujumbura yerekeza mu ntara ya kayanza rikunze gucamo ingendeshwa nyinshi harimwo amapikipiki hamwe n'amakinga ari ruhande y'agashamba gatoya gafise ibiti binini binini bifise ubwatsi rubisi.

Ikirasi giherereye neza na neza mu ntara ya Kitega komine Rwibaga ico kirasi kikaba gifise impome zera kuva hasi gushika hejuru hamwe n'ikibaho cirabura murico kirasi kandi hakaba harimwo intebe hamwe n'amameza vy'ibiti bigaragara yuko uwo musi abanyeshuri batari batonze kumva zuko bari bari mu karuhuko.

Ku kigo c'ishure ry'intango ry'urwaruka rw'abana batoya bari hagati y'imyaka itatu hamwe n'itanu igikoresho gikoreshwa n'abo bana mu kiringo co kwinezereza gifise amabara asa n'umuhondo hamwe na ya sa na y'ubururu bigaragara yuko uwo musi ata mwana n'umwe yari yatonze.

Ikirasi iciza cane, kandi cagutsee giherereye nezana neza mu ntara yagite gakomine gishora co kilasi gikaba gigizwa n uruhome rusa nt urushaje upsi baragera ku vasi gushka hejuru hamwe n'ikibaho cirabura co kirasi gikaba, kandi gifise intebe z'ibiti nziza cane nyinshi umu musi akabata mu nweshuro mirumwe yari ato mve kumva zuko bari bamaze indwi yose mu karuhuka.

Ikibuga c'umupira w'amaguru shitza cane giherereye neza na neza kwishura ishiyingiro ry'abana batoya bari hagati y'imyaka cumi hamwe na cumi n'itanu riri mu ntara ya bujubura komene kanyosha igishure rikaba rifise, kandi hagati na hagati idarapogy'igihugu c'uburundi wo musi abanyeshuri bakabariko arakina umupira muntu mubere kwimenyereza urukino baribabe mirije kuzokina n'ibindi shubire biyegeranye.

Ikirasi kibi cane gisa nabi giherereye neza n'ameza mu ntara ya kayaza ico kirasi kaba gifise impome z'amatafari kuva hasi gushwa hejuru indane muri Ico kirasi hakaba harimwo intebe z'ibiti zinini zinini zigororotse indane muri izo ntebe abanyeshuri bakaba bari bicaye bariko barakurikirana inyigisho umwigisha ariko arabaha.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya, bururi komine bujumbura ico kirasi kikaba bagisize impome zera kuva hasi gushika ,hejuru kuri ico kirasi hakaba hamanitse ko amatangazo hamwe n'ibyigwa mu mwigisha ri yasigaye abanyeshuri biwe kugirango basigare barasama mu kiringo yari yagiye mu karuhuko k'iminota mirongo ibiri

Ikirasi ciza cane gihereree ne zena neza mu ntara ya Rumonge komine Mutako ico kirasi kikaba gifise impome zera kuva hasi gushika hejuru hamwe n'ikibaho cirabura ico kibaho kikaba cari kiriko ibiharuro hamwe n'indome umwigisha yari yasigiye abanyeshure ku girango basigare barakora mu gihe yari yagiye wewe mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu.

Ikirasi gisitsa cane giherereye nezananeza mu ntara ya gitegakomina gishoha ico kirasi gikaba gifise uruhome runi niya, kandi guhagutse rugize n'amatafariye kuva hasi gushuka hejuru hamweme kibahoco irabura n'umuryango ico kirasi gikaba, kandi ikigaragara nk'aho gishaje bakaba bari ko bari mu migambi yo kwiyumvira ukuntuuwbohava bagiza.

Ikirasi ciza cane gihererere neza na neza mu ntara ya Makamba komine Rwibaga ico kirasi kikaba gifise impome z'amatafari kuva hasi gushika hejuru hamwe n'ikibaho cirabura bigaragara yuko umwigisha yari abasigiye indome hamwe n'ibiharuro abanyeshure bazosubiramwo bariga mu gihe bazoba bavuye mu karuhuko kuko ico kirasi bigaragara yuko intebe ziriyo z'ibiti zari zigaragara

ikirasi ciza cane, giherereye neza na neza mu ntara ya musaga ,komine Bujumbura,I co kirasi ikaba gifise impome z'amatafari kuva hasi gushika hejuru, hamwe n'ikibaho cirabura, uwo munsi umwigisha akaba yari yasigiye abanyeshuri b'iwe ,ikibazo co gucapa kiri ku manota atanu,, hakaba atamunyeshuri numw yabitoye kubera yuko cari kigoye.

Ikigo c'ishure giza cane riherereza naneza mu ntara ya Bujumbura ,komine rohero ,Iryo shure rikaba rifise ikibuga kininiya cane ,abanyeshuri bakunda gukiniramwo mu kiringo c'akaruhuko, hagati mw'ico kibuga hakaba harimwo ibiti vyiza cane birebere, vyagutse bifise amababi asa nurwatsi rubisi.

Kw'shuri ryiza cane riherereye mu ntara ya Gitega komine Musaga bifise ikibuga ciza cane c'umupira w'amaguru abanyeshuri bariko barakina umupira mu kanya kaka ruhuko ico kibuga kikaba kiri iruhande y'ikirasi ciza cane kigizwe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru iruhande yaho hakaba hari ishamba ry'ibiti binini binini bifise ibibara ry'urwatsi rubisi

Ishure ritoyi ry'intango riri neza na neza mu ntara ya Bururi komine Matana, iryo shure rikaba rigeretse rimwe, rikaba rifise impome zera kuva hasi gushika hejuru hamwe n'imiryango ifise ibara ry'ubururu, iryo shure bigaragara nkaho ryakira abana bari hagati y'imyaka cumi n'ibiri hamwe na cumi n'itanu, kubera bimeze yuko mkaho ari gatoya ako gashure.

Kw'shure ryiza cane riherereye nezo na neza muri komine kayanza iryo shure rikaba rifise impome zera hamwe n'umuryango wera imbere yiryo shure kandi hakaba hahagaze imodoka nziza cane y'umuyobozi bigaragara yuko umuyobozi uwo munsi yari yaje kubwira abanyeshure amanota yaranze uwo mwaka

Kw'ishure ritoya ryiza cane rifise ikirasi cagutse riri mu ntara ya bujumbura, iryo shure rikaba rifise impome zera hamwe n'ikibaho cirabura bigaragara yuko uwo munsi umyigisha yari yasigiye abanyeshure b'iwe indome zo gusoma hamwe n'ibiharuro kugira ngo babandanye bakabura ubwenge.

Neza na neza kw'ishure ritoya riherereye muri komine Bugendana mu ntara ya Kayanza, abanyeshure bagera kuri bane bo kuri iryo shure, bakaba bariko barataha kubera yuko ivyirwa vyari vyaheze, iryo shure riri iruhande y'ishamba rifise ibiti binini binini, bifise ibara ry'ubururu.

Ku kibuga ciza cane c'ishure ritoya ry'intango rya Musaga ya kabiri, ivo kibuga kikaba kirimwo ibiti bigera kuri bitatu birebire bifise ibara risa n'urwatsi rubisi uwo munsi bigaragara yuko ikirere cari ciza cane kubera yuko atakavura kari kahaguye.

Neza na neza kw'ishuri ry'intango ry'abana bato bato bari hagati y'imyaka itatu hamwe n'itanu umwigisha yari yabasigiye ikibazo bakora kugirango bamenye bimwe mu bikoresho bakoresha muhira mu guteka abo bana bigaragara yuko bari batoye ico kibazo kuko bari bacafye neza ivyo umwigisha wabo yari yabasavye.

Neza na neza ku kigo c'amashure c'abana bato bato bari hagati y'imyaka ibiri hamwe n'itanu, biri mu ntara ya Rumongo ico kigo kikaba gifise impome zera kuva hasi gushika hejuru hamwe n'ivyandiko bisizwe n'amarangi yirabura abo banyeshure bakaba bari basohotse umuntu mbere yo kugenda kuruhuka kuko umunsi w'ishure wari uheze.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza kwi ishure ritoya rya muhutira ya mbere icokirasi kikaba gifise impome ziganjwemo n'amabara yera ico kirasi kandi uwo munsi nta banyeshuri bari bakijemo kubera yuko bari mu misi y'akaruhuko

Ikirasi ciza cane giherereye neza na ,neza mu ntara ya kayokwe, komine burunga, cokirasi kikaba gifise impome zisizwe nibara ry'umuhondo, hejuru rikaba zisizwe nibara ryera, indani mw'icokirasi hakaba hari mwo intebe zibiti , bigaragara ko uwu munsi abanyeshuri batari batonze ,kumvo zuko bari mu misi y'akaruhura.

Kw'ishure ritoyaya rya Musama ya mbere riri muri komine Rwibaga intara ya Bururi iryo ishure rikaba rifise impome zigizwe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru hamwe n'utundi duhome dutoya tubiri kamwe kagororotse n'akandi gakitswe gasize amabara yera ico kirasi kikaba kiri hagati na hagati mw'ishamba rigizwe n'utwatsi dusa nu rwatsi rubisi.

Ku ishure ry'intango ritoya ryiza cane riherereye n'izinaneza mu ntara ya Rumonge komine Muhuta rifise impome z'amatafari kuva hasi gushika hejuru hamwe n'izindi zikitse zisizwe n’ibara ryera imbere yiryo shure hakaba hari utwatsi duto duto dufise ibara ry'ubururu hamwe n'igiti kininiya c'imyembe.

Neza na neza kw'ishure rya kaminuza nkuru yu Burundi riri mu ntara ya Bubanza iryo shure rikaba rifise impome zigizwe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru kandi rigeretse kabiri hakaba hariho kandi n'impome zera zikitse hamwe n'izigororotse imbere yiryo shure hakaba hari ikibuga kirimwo imisenyi hamwe n'utubuye duto duto.

Ikirasi shiza cane kandi cagutse giherereye neza na neza mu ntara ya Bururi komine rubanga ico kirasi kikaba gifise impome z'amatafari kuva hasi gushika hejuru ico kirasi kandi hakaba arimwo intebe ry'ibiti nziza cane wo munsi akabat iabanyeshuri bari batonze kubera yuko bari mu karuhuko k'imisi itanu.

Ikirasi ciza cane c'ishuri ritoya ry'intango riri mu ntara ya Ruyigi, ico kirasi kikaba gifise uruhome rwera ruriko n'ikibaho cirabura, muri ico kirasi hakaba kandi harimwo intebe z'ibiti, no hejuru hakaba hariho ibiti.

Ishure ryiza cane ryagutse riherereye neza na neza mu ntara ya Cibitoke, iryo shure rikaba rifise inyubako igeretse rimwe hamwe n'iyindi igeretse rimwe kandi nyene rikaba rifise kandi impome z'amatafari kuva hasi gushika hejuru hakaba higanjemwo nutundi duhome tugenda dukitse n'utugororotse dusizwe n'amabara yera imbere yiryo shure hakaba hari kandi utwatsi duto duto dusa nkaho bari badufikuye neza kugirango ishure rise neza.

Kw'ishure ry'intango ritoya, riherereye neza naneza mu ntara ya c'ibitoke ,ryo shure rikaba rifise hagati mu kibuga ivyazi bitobo bito bisa n'ibara ryurwatsi rubisi, hamwe n'umusenyi wiganjemwo utubuye duto duto, nico kibuga kandi hakaba harimwo ibiti birebere vy'ibigazi biri imbere y'ibirasi bibiri ,vyiza cane vy'irishure.

Ishure ryiza cane ry'intango, riherereye neza na neza mu ntara ya Bujumbura muri komine ya Rohero, rikaba rifise impome ririko amabara yera hamwe n'ay'ubururu, imbere y'ishure rikaba kandi rifise ikibuga ciza abanyeshuri bakinirako umupira w'amaguru, ico kibuga mugabo kikaba kirimwo umusenyi hamwe n'amabuye mato mato, ico kigo kikaba kiri imbere y'ishamba rinini rifise n'ibiti birebire.

Ikirasi ciza cyane giherereye neza na neza mu ntara ya kayanza ico kirasi kaba gifise uruhome ruminiya ruriko ikibaho cirabura hamwe n'umunyeshure yariko arasoma ibiharuro umwigisha yari yabasigiye kuri ico kibaho, bigaragara yuko uwo munyeshure vyari vyamananiye kuko yaguma araba hira no hino arondera uwohava amokosobora.

neza na neza ku ishure ry'isumburiye rya kaminuza yu Burundi iri mu ntara ya Bujumbura komine rohero iyo nyubako ikaba igeretse gatatu ifise impome zera zigenda zikitse hamwe n'izindi zigororotse na kandi gahome gatoya kagizwe n'amatafari iyo nyubako imbere yayo hakaba hari ikibuga kirimwo utubuye duto duto hamwe n'amabuye manini manini hamwe n'igiti kirekire gifise ibara risa n'urwatsi rubisi.

Kw' ishure ry'intango riherereye neza neza mu ntara ya bujumbura komine musaga ryi shure rikaba rifise intebe z'ibiti zito zito bigaragara nk'aho zishura ko abana bari hagati y'imyaka cumi na cumi n'itatu yushure kandi uwo munsi ntabigisha bari batonze kubera y'uko bari ko baragira imyigaragambyo banti bari baherutse kubaha agashahara kabo.

Neza na neza, kw'ishure ritoya, rya Musaga ya mbere, rifise ikibuga kininiya, kirimwo igiti kirekire, hamwe n'ikindi giti gitoyi; hakaba harimwo kandi, mw'ico kibuga, udukoresho canke udukinisho, abana bakunda gukoresha, mu gihe bariko barakina; bigaragara ko, uwo munsi, ata mwana n'umwe yari yatonze, kubera y'uko, bari mu minsi y'akaruhuko.

Kw'ishure shingiro ry'abana batobato bari hagati y'imyaka ine n'itanu riri mu ntara ya Gitega, ishure rigeretswe kabiri rifise impome z'amatafari kuva hasi gushika hejuru hamwe n'izindi zigenda zikitse zisizwe n'ibara ryera. Imbere y'iryo shure hakaba hari ibikinisho vy'abana bakunda gukinirako mu mwanya w'akaruhuko, hamwe n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi riri iruhande y'igiti kirekire gisa n'urwatsi rubisi.

Ikigo ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Bururi komine matana, ico kigo c'ishuri ry'intango kikaba gifise ikirasi kininiya ciza cagutse kigizwe n'uruhome rwera kuva hasi gushika hejuru. Imbere y'ico kirasi hakaba harimwo igiti kirekire gifise amabara y'urwatsi rubisi. Hasi kandi mu kibuga hakaba harimwo umusenyi urimwo amabuye mato mato.

Ikirasi ciza cane kiri neza na neza mu ntara ya Kayanza komine ya Cibitoboke gifise impome zera kuva hasi gushika hejuru kuri izo mpome hakaba hariho ikibaho cirabura ico kirasi hakaba kandi hari mwo intebe z'ibiti nyishi abanyeshuri bakunda kwicaramwo uwo munsi akaba atamunyeshuri n'umwe yari yatonze kubera yuko hari mu gihe c'akaruhuko.

Neza na neza kwishure rya Musaga ya mbere riri mu ntara ya Bujumbura, iryo shure rikaba rigizwe n'impome zubakishijwe n'amatafari kuva hasi gushira hejuru hakaba harimwo kandi n'utundi turongo dukitse hamwe n'utugororotse dusizwe n'amabara yera, uwu munsi kuriryo shure abana bakaba bari baramutse biga ariko nta mwigisha n'umwe yari yatonze kuko umwana umwe asa nuwari yasohotse hanze gufata akayaga.

ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya kayanza komine muhuta ico kirasi kikaba gifise impome zera kuva hasi gushika hejuru kikaba kandi k'irimwo abanyeshuri bagera kuri batandatu bariko barakurikirana inyigisho umwigisha wabo yariko arabigisha.

kw’ishure nshingiro ritoya ry'intango riri neza na neza mu ntara ya Rumonge rifise ikibuga c'umupira w'amaguru abana bakinirako iryo shure rikaba rifise impome zigizwe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru rikaba kandi risakajwe n'amabati uwo munsi ntamunyeshuri n'umwe yari ahari kiretse umwigisha umwe yariko aratembera.

ikirasi gitoya kandi kitariciza kandi kitagutse cane, giherereye neza na neza mu ntara ya cibitoke. Ico kirasi kikaba gifise uruhome runiniya rugizwe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru, kuri urwo ruhome kandi hakaba hariko amadirisha abiri akayangana yera .Uwo munsi izuba rikaba ryari ryatse ari ryinshi ,kubera ko kuri ayo madirisha bigaragara yuko hari habonerana cane.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya kayokwe komine bujumbura ico kirasi ikaba gifise impome zera kuva hasi gushika hejuru gikaba kandi gifise n'intebe z'ibiti ico kirasi bigaragarako uwo munsi bari ko baragikoreramwo ikibazo c'ibiharuro kubera yuko arico cari kigezweho uwo munsi gukogwa.

Ikirasi ciza cane kandi cagutse kiri mu ntara ya Rumonge komine Muhuta ico kirasi kikaba gifise amabara yera hejuru kikaba kandi kirimwo bimwe mubanyeshuri bakoresha mu kwandika, harimwo n'ububiko babikamwo ibikoresho vyabo vyo mwishure kugirango ntibavyonone canke ngo babite kuko ari abanyeshuri batoya bari hagati y'imyaka itanu hamwe n'itandatu.

Neze na neza kw'ishure rya Musaga ya mbere riherereye mu ntara ya Bujumbura iryo shure rikaba rifise ibirasi bigera kuri bitanu bigizwe n'impome z'amatafari kuva hasi gushika hejuru imbere yivyo birasi hakaba hari ikibuga abanyeshuri bateramiramwo mu kiringo c'akaruhuko hagati mwico kibuga hakaba harimwo igiti kinini ciza cane c'imyembe.

Ikirasi kiriniya cagutse cane co muri komine muhuta ya gatatu gifise impome z'amabara iyera n'amadirisha manini manini, kandi akayangana ikaba gifise intebe z'ibiti zo mu bwoko bw'abana batobato hamwe nikibaho gisize ibara ry'ubururu.

kw'ishure shingiro rya Kayanza ya mbere, ifise ikirasi kininiya ciza cane cagutse gifise amabara y'umuhondo hamwe n'ayera, gisakajwe n'amabati yirabura, imbere yaho hakaba hari igiti gitoya gifise amabara y'icatsi kibisi.

Ikirasi gitoya cegeranye gisa nk'aho gishaje kiri neza na neza mu ntara ya kayanza gifise ikibaho cirabura hamwe n'impome z'amatafari asa n'umuhondo giciyemwo n'imirongo ibiri yera, uwugororotse n'uwukitse.

Kw'ishure shingiro rya rohero ya mbere ifise impome zishaje cane ikikujwe n'ibiti birebire bifise ibibara ry'ubururu bisa nk'aho ku'igyo shure ata suku ryari rihari kuko higanjemwo imyanda hamwe n'ibindi micafu ihaherereye.

Kw'ishure rya kaminuza nkuru y'igitega ifise impome zera hamwe n'amabati atukura n'imiryango igera ku munani nkiza cane ikaba ikikujwe n'agashamba gatoya kagizwe n'ibiti birebire ifise ibara ry'ubururu.

Ikirasi kininiya cagutse cane co mu ntara ya romonge gifise impome z'amabara yera hariko nkibaho cirabura bigaragara yuko umwigisha yari yasize yanditse indome kw'ico kibaho yigisha abana bo mu mwaka wa kabiri.

Ikirasi kininiya cagutse cane giherereye neza na neza mu komine ya kayanza gifise intebe z'ibiti zigera ku mirongo itatu hamwe n'urubaho rwirabura impome zazo zigizwe n'imatafari asa n'umuhondo.

Imeza nini cane, iriko igitambara, gifise ibara ry'ubururu, neza na neza, mu ntara ya Kayanza, niho hari ico kirasi, kirimwo umuyobozi w'iryo shure; bigaragara y'uko, yariko araraba, ikirangaminsi, abanyeshuri biwe, bazotangurirako, ibibazo.

ikirasi kininiya cagutse cane ca kaminuza y'Uburundi gifise impome z'amabara yera , n'ikibaho cirabura kiriko ivyigwa umwigisha yariko arahereza abanyeshure b'iryo shure . Bigaragara yuko mur ' ako kanya bariko barasubiramwo icigwa c'ibiharuro bari bafise ikibazo ku munsi ukurikira

Ikigo kininiya cagutse cane c'ishure ishingiro riherereye neza na neza mu ntara ya rumonge gifise ibirati bisakajwe n'amabati akayangana imbere yaho hakaba hari agashamba kagizwe n'ibyatsi hamwe n'ibiti birebire bisa n'amabara y'ubururu.

Ikibuga kininiya, cagutse cane, c'ishure shingiro, rya Mutaho ya kabiri; abana, bariko baragerageza, gukina umupira, iruhande y'ikirasi kininiya, cagutse, gifise amatafari, gisakajwe n'amabati yera, kiri iruhande y'agashamba, kagizwe n'ibiti birebire, bifise ibara ry'ubururu.

Ikigo kininiya cagutse cane c'ishure rya musaga ya kabiri gifise agashamba kaniniya gafise ibwatsi busa ndwatsi rubisi hateyemwo n'ibiti ibirebire ikaba ifise amashure ageretse kabiri abisa nk'aho aya mashure asa n'ayashaje kumvo z'uko adaheruwe utse gusanugwa.

Kw'ishure ritoya, rya Kinindo ya mbere, mu kirasi kininiya, cagutse cane, gifise amadirisha yera, kandi abonerana, hamwe n'impome zera, nyene; ikibaho cirabura, kiriko utupapuro, abana bagiye barashirako, kugira ngo, bagire umwimenyerezo, wo kugira ngo, bamenye kwandika.

Ishengero ryiza cane ryo muri komine Muhuta rikikujwe n'ivyatsi bigizwe n'ibara ry'ubururu abakiristu batashe bavuye mu nkuka y'imisa igira kane bigaragara kandi yuko atayindi misa isubira kuhaba.

Inyubakwa ntoya nziza cane kandi yagutse iherereye neza na neza muri komine musaga ibarabara rya gatatu ijejwe kubika no kubikura ibikinisho vy'abana bo mu mashure y'intango bari hagati y'imyaka icumi na cumi n'itanu ikaba irimwo amakaramu ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha kw'ishure.

Neza na neza mu gisagara ca Kinindo, uruhome rwera ruriko urukaratasi rwanditsweko n'indome z'amabara abiri irisa n'ubururu hamwe n'iryirabura, biboneka yuko bariko baramenyesha amatangazo ajejwe n'abazokora isuku mur'uyo musi.

Ku kibuga c'inkino kininiya kandi cagutse gitumbereye mu gatumba ,abanyeshure bari bavuye gukina umupira batatu ,umukobwa umwe n'abasore babiri bari batashe bigaragara yuko uwo munsi ata nkino z'umupira w'amaguru zari zahabaye.

Ishure riherereye neza na neza mw'ikomine y'umugera rifise uruhome rwizwe n'amatafari hamwe n'ikibaho cirabura kiriko indome n'ibiharuro umwigisha yasigiye abanyeshure ikibazo bakora.

Kw'ishure ritoya ryo mu komine ya Muruhuta, ikirasi kibaho cirabura kiri ku ruhome ruriko amatafari hamwe n'intebe zitanu, bigaragara yuko ata munyeshuri arimwo kuko bari bamaze gutaha.

Ku bitaro bikuru vyo mu ntara ya Ngozi abanyeshure biga ku ishure rya Ngozi bari baje gusuhuza abagwayi bigaragara yuko bari ko baritunganya kugira bashobore kwinjira mu bitaro baje n'imodoka yabo.

Kw'ishure shingiro ryiza kandi cane riherereye neza na neza muri komine Bubanza, rifise inyubako igeretse kabiri; uruhome rw'amatafari, hamwe n'amadirish asizwe n'amabara y'ubururu; bigaragara y'uko uwo munsi ata n'umwe, yari yatonze kw'ishure, kuko bari, bari mu karuhuko.

Ishure ry'intango, rishaje, rigizwe n'amabati yirabura, n'imiryango itatu, isa n'ubururu, hamwe n'amadirisha atatu.

Kw'ishure ritoya ry'intango ryagutse kandi ryiza cane, rifise uruhome rusizwe n'ibara ry'umuhondo, ruriko ikibaho cirabura kiriko indome n'ibiharuro, umwigisha yari yasigiye abana biga mu mwaka wa gatandatu.

Imashini nyabwonko iriko ikoreshwa n'umuhungu wo kw'ishure ry'ubujumbura igizwe n'amabara yera hamwe n'ayoubururu iri ku ntebe y'igiti isa n'umuhondo ni yo iriko ikorerwako ivyo bikorwa vyo kwimenyereza ubwenge.

Ishure ryiza cane riherereye mu Cibitoke, rifise ikirasi kiriko amadirisha atatu n'umuryango umwe n'uruhome rusizwe ibara ryera.

Kwi'ishuri ry'intango ya Musaga ya kabiri ikirasi ciryoshure rigizwe n'impome y'amabara yera n'umuryango ufise amabara yirabura n'amadirisha atatu bigaragara kori uwo munsi kate abanyeshure bari batonze ku y'iryoshure.

Kw'ishure ritoya rya Muhuta ya kabiri rifise intebe z'ibiti zigera kuri zitanu ririmwo n'abanyeshure batandatu. Bigaragara yuko uwo munsi abanyeshure batonze kw'ishure ari bakeya kubera yuko ata mwigisha yari yabonetse.

Kw’ishure ritoya ry'intango riherereye nezana neza mu ntara ya bubanza, abanyeshure baryo bariko barakena umupira iruhande y'ishamba rifise ibiti binini binini bisa n'urwatsi rubisi, iryo shure rikaba rifise impome ziga izwe n'amatafari biboneka yuko uwo musi abana bari baryohebo cane.

Ishure shingiro, ritoya, riherereye neza na neza, mu gisagara ca Bujumbura, rifise impome, rigizwe n'amabara atatu: iritukura, iryera, hamwe n'iry'ubururu; imbere yaryo, hariho imodoka nziza cane.

kw'ishurire ryiza cane riherereye neza na neza mu ntara ya Kayanza komine Bubanza iryo shuri rikaba rifise hanze ikibuga kinini kirimwo utubuye duto duto hamwe n'umusenyi mwishi iryo shure kandi rikaba rigizwe n'impome z'amatapari kuva hasi gushika hejuru n'utundi duhome duto duto dusa n'udukitse hamwe n'utugororotse dusizwe n'ibara ryera imbere yaho hakaba hari igiti kirekire ciza cane gifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Neze na neza kw'ishure riherereye mu ntara ya rumonge komine muhuta, ishure rikaba rifise ikirasi cize cane kandi cagutse kigizwe n'impome z'amatafari kuva hasi gushika hejuru hamwe n'umuryango ufise ibara ritukura, uwo munsi abigisha bakaba bari batonze mu nama umuyobozi yari abahamagariye umuntu mbere wo kurikira na neza ivyigwa bijanye n'uwo musi.

kaminuza nziza cane y'igihugu cu Burundi iherereye mu ntara ya Bujumbura komine Rohero iyo kaminuza ikaba igeretse rimwe ikaba igwe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru hamwe n'amabati imbere yiyo kaminuza hakaba hari isi hamwe n'umusenyi ikaba harimwo ubuye duto duto yivanzemwo hamwe nayandi mabuye manini manini iruhande yaho hakaba hari utwasi duto duto dufise amabara y'icatsi kibisi.

Iishure giza cane kandi rinini riherereye neza na neza mu ntara ya kayanza iyoshure rikaba rifite imkome z'amatafari kuva hasi gushwa hejuru imbere y'igishure kandi hakaba ariho isi nziza abanyeshure bakinirako umupira w'amaguru kaba irimo amabuye mato mato hamwe na yandi mabuye manini manini ku buryo uravize nabi ushobora gutemba.

Neza na neza kw'ishure riherereye mu gisagara ca Bujumbura komine Rohero iryo shure rikaba rifise ikibuga ciza c'umupira w'amaguru uwo musi bigaragara yuko ata bana bari batonze kubera yuko ikibuga cari kigaragara iruhande yiyo kibuga hakaba hari ibirasi vyiza cane bigizwe n'impome izera kuva hasi gushika hejuru zikaba zisakaje kandi hamwe n'amabati.

Umurima mwiza cane uherereye neza na neza mu ntarayabujumbura, ubu murima ukaba ugizwe n'ibitiy vyinshi cane bire bire bisana bivye n'amagarahase n'icatsi kibisi hakaba ahiganjemo, kandi n'akadarapo gatoya ko'igihugu c'uburundi wu murima bakaba bari baheruka ku busorumamwo, kubera yuko ibintu vyaho vyari vyeze.

Kw' ishure ryiza cane gitiriwe buriye yo mu ntara ya ngozi, ryoshure rikaba riri hagati n'a hagati mw' ishamba rininiya, rigizwe n'ibiti birebire, hamwe n'ibindi biti bito bito, ryoshure rikaba rifise ikintu kiranga canditse ko izina ryishure, gisizwe n'ibara ryera.

Ibarabara ryiza cane rifise utuntu dutoduto tw'amatafari hasi ryerekeza neza na neza ku kigo c'ishure riri mu ntara ya Kayanza, ico kigo kiba gifise ivyatsi vyinshi gose hamwe n'ibiti birebire bifise ibara ry'urwatsi rubisi, uwo munsi akaba atamuntu n,umwe yarik'ararengana kubera yuko bari mu misi y'akaruhuko.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Ruyigi, komine Karusi, ico kirasi kikaba gifise impome zera zivanzemwo n'ayandi mabara y'ubururu. Muri ico kirasi hakaba harimwo kandi ikibaho cirabura, hamwe n'intebe z'ibiti nyinshi. Uwo musi, akaba ata munyeshure n'umwe yari yaje, kubera yuko abanyeshure bari bamaze indwi mu karuhuko.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Rumonge komine Nyanzarake, ico kirasi kikaba kigizwe n'amadirisha abonerana cane akayangana kumva zuko izuba ryari ryatse uwo munsi ryari ryinshi cane abanyeshuri bari bakoranye mwico kirasi bicaye ku ntebe zera z'ibiti bakaba kandi bariko barigira hamwe ikibazo c'icigwa c'ibiharuro bimirije gukora.

Ikirasi kininiya kandi cagutse giherereye neze na neza mu ntara ya gitega komine gwibaga, ico kirasi kikaba gifise impome zera kuva hasi gushika hejuru ico kirasi kandi kikaba kirimwo imeza z'ibiti ,bigaragara yuko abanyeshuri babiri bariko barakora imwimenyerezo umwigisha wabo yari yabasigiye.

Ikirasi ciza cane kandi cagutse igiherereye niza na neza mu ntara ya Bujumura komine Rohero ico kirasi kikaba kigizwe n'impome zera kuva hasi gushika hejuru hamwe n'ikibaho cirabura, ico kirasi kandi kikaba kirimo intebe z'ibiti zigera kuri zitatu hamwe n'iyindi ntebe imwe y'igiti umwigisha yicarako mu gihe ariko arigisha, inyuma yiyo ntebe y'igiti y'umwigisha hakaba hariho idirisha rininiya ribonerana bigaragara yuko uwo munsi akazuba kari kaserutse ari kenshi.

Ikirasi ciza cane ,giherereye neza na neza muri komine ya muhuta, intara ya bubanza, cokirasi kikaba gifise impome zera ,kuva hasi gushika hejuru, kikaba gifise kandi nikibaho cirabura ,indani muri cokirasi hakaba harimwo intebe hamwe n'amameza vy'ibiti ,uwo munsi bigaragara yuko at'abanyeshuri bari baje kuko bari mu misi y'akaruhuko.

Neza na neza kwishure ry'intango riri mu ntara ya Rumonge komine Nyanzarake, iryo shure rikaba rifise ikibuga c'inkino c'umupira w'amaguru, ico kibuga kiba kirimwo hasi utubuye duto duto hamwe n'amabuye manini manini hamwe n'umusenyi, ico kigo uwu munsi kikaba cari cuguruye kuko abanyeshuri bari bamaze indwi zibiri bagiye mu karuhuko.

Ishure shingiro rya Muhuta ya kabiri rihereye neza na neza mu ntara ya Kayanza rifise ikirasi ciza cane kandi cagutse gifise impome zera kuva hasi gushika hejuru hamwe n'abanyeshuri indane bari barimwo bariko bariga bicaye ku ntebe z'ibiti bambaye imyambaro igizwe n'amabara yera hamwe nayu bururu.

Nezera neza ku kiko gicure gisumbuye riri mu ntara y'abujumbura muri komina ya rohero co kigo gikaba ari ikirekiro cane gifise inyubako zininiya zigizwe n'impome z'amatafari kuva hasi ygushwa hejuru icujo, kandi ikaba gikikujwe n'ibiti bini nibinini bifise ibara ry'urwatse urubisi hagati muri co kigo hakaba higanjwemwo amaa darapo y'ibihugu bimwe bimwe harimwo n'i darapo iry' uburundi.

Neza na neza mu ntara ya Rumonge muri komine Rwibaga inyubako igeretse rimwe ry'ishure shingiro yo muriyo ntara igizwe n'impome z'amatafari kuva hasi gushika hejuru hamwe n'izindi mpome zikitse zera hamwe n'amabati yera imbere yiryo shure hakaba hari kandi utwatsi dusa n'utwatsi tw'ubururu hamwe n'umusenyi mu kibuga hagati.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Bujumbura komine Rohero kigizwe n'impome zera kuva hasi gushika hejuru indani murico kirasi hakaba hariyo kandi n'amadisha yera cane hamwe n'imeza n'intebe z'ibiti bigaragarako uwo musi atabanyeshuri bari batonze kubera yuko bari bamaze indwi zibiri mu karuhubuko.

Ikibuga kininiya ciza cane kandi cagutse giherereye kwishure riri mu ntara ya Rumonge ico kibuga kikaba kirimwo hagati ibiti binini binini bifise ibara ry'ubwatsi rubisi uwo munsi abanyeshure bakaba bariko barumviriza umuyobozi wabo yariko arababwira amatangazo azoranga ukwezi kose.

Ikirasi ciza cane kiri neza na neza mu ntara ya bujumbura c'ishure rijejwe gukurikirana amagara y'abantu abanyeshuri bo kuri iryo shure bakaba bari bambaye umwambaro wera kuva hasi gushika hejuru mu kirasi kigizwe n'uruhome gwera nyene kuva hasi gushika hejuru bakaba bariko barumviriza inama y'umuyobozi wabo ariko arababwira ku bijanye n'amagara y'abantu.

Kw’ishure rikuru riri neza na neza muri komine Musaga mu ntara ya Bujungura, ishure rikaba riri ko ikibuga c'umupira w'amaguru ririko hasi utwatsi duto duto turwatsi rubisi, abanyeshure bakaba bari basohotse mu karuhuko muntumbere yo gukina umupira barindire yuko basubira mw'ishure mu kwiga umwanya ukurikira.

kw’ishure rikuru ry'imyuga riri mu ntara ya Bubanza ryitiriwe intwari idashikirwa abanyeshure bo kuri iryo shure bakaba bari hanze mu kanya k'akaruhuko bariko baratera inkuru abo banyeshure bigaragara yuko bambara umwambaro hejuru wera hama hasi ukaba wirabura.

kw'ishure ry'amashure yisumbuye riri mu ntara ya cibitoki komine Bubanza iryo shure rikaba kandi risa nkaho rishaje cane kuko uruhome rwaho rwari rufise ibara ryera vyatanguye guhinduka, iryo shuri bakaba bafise ikibuga kirimwo amabuye manini manini hamwe na yandi mato mato n'utwatsi duto duto dufite ibara ry'ubwatsi rubisi.

Neza na neza kw'ishure ry'intango riherereye muri komine Musaka mu ntara ya bujumbura iryo shure rikaba rigizwe n'ibirasi bibiri vyiza cane bifise impome zigizwe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru imbere yivyo birasi hakaba hari ikibuga c'umupira w'amaguru kirimwo umusenyi indani hagati hakaba harimwo igiti ciza cane kirekire gisizwe n'amabara asa n'urwatsi rubisi.

Ikibuga ciza cane c'umupira w'amaguru riri kw'ishure ritoya rya Muhuta ya mbere ico kibuga kikaba gikikujwe n'ishamba ryiganjemwo ibiti vy'ibigazi uwo musi ico kibuga kikaba caramutswe gikinirako abanyeshure bo kuriryo shure bakaba bari batanye mu mitwe n'irindi shure riri iruhande yabo ku Muhuta wa gatatu urwo rukino rukaba rwarangiye ku bitsindo bine kuri bitatu hakaba hatsinze ishure rya Muhuta ya kabiri.

Ku ishure ry'imyuga ryiza cane riherereye neze na neza muri komine Muhota mu ntara ya kayanza, ifise impome kuva hasi gushika hejuru ifise ibara ry'umuhondo, hejuru hakaba hasize ibara ryera hamwe n'ikibaho cirabura ico kirasi hakaba kandi hariyo n'imeza y'ibiti umwigisha yariko arakorerako ibiharuro.

Neza na neza ku bishure ritoya riherereye mu ntara ya Gitega iyoshure rikaba rifise ikibuga c'umupira w'amaguru abana bakaba bahariko barakina umupira kuri uwo munsi rikaba vyarangiye igishure ritsinze ishure rigenze ryaryo ibitsindo bitandatu kuri busa.

Neza na neza kwishure shingiro ritoya rya Musaga ya kabiri mu ntara ya Bujumbura iryo shure rikaba rifise ikirasi cagutse kininiya gifise impome kuva hasi gushika hejuru zigizwe n'amatafari hamwe n'ibiyo vy'amadirisha abonerana cane kubera yuko izuba ryari ryatse kubwinshi mwico kirasi hakaba harimwo kandi intebe z'ibiti zidapanze neza kumva z'uko abanyeshuri bari babisanzaje.

Neza na neza mu ntara shasha yagutse ya Burunga kw'ishure shingiro ry'imyuga rigizwe n'impome z'amatafari kuva hasi gushika hejuru imbere yiryo shure hakaba hari imodoka zigera kuri zitanu n'ikibuga ciza cane abanyeshuri bo kuri iryo shure bakunda guhagararamwo hagati yico kibuga hakaba hari ibendera ry'idarapo ry'igihugu cu Burundi.

Ikigo c'ishure ry'intango yamusaga ya mbere riri mu ntara ya bujumbura giherereye neza na neza mu buseruko bw'ico gihugu co kigo kihabagifise ikibuga kinini ya cagutse abana bakimiramwo hamwe n'igiti c'ikigazi kiri hagati mwo'ico kibuga ico kigo kihabagifise, kandi birasi vyiza cane vyubakishijwe n'impomi z'amatafari ku pahasio gushika hejuru hamwe rizidiinkome rumwe ruwororose n'urundi rukitse rusize amabara yera.

Ishure ryiza cane rya kaminuza yu Burundi, riherereye neza na neza mu ntara ya Kayanza, iryo shure rikaba rigeretse gatatu, rifiswe n'impome z'amatafari kuva hasi gushika hejuru, hamwe n'izindi mpome zikitse n'izigororotse zisizwe n'ibara ryera, imbere yiryo shure hakaba hari kandi ikibuga c'umupira w'amaguru, kirimwo ibivu hamwe n'utubuye duto duto, n'utundi tubuye tunini tunini.

kw’ishure ryiza cane riherereye neza neza mu ntara ya Rumonge komine Rwibaga ishure ryari ryaramutse rikoranije abanyeshure kugirango baririmbe indirimbo y'igihugu imbere yo kwinjira mu mashure yabo bigaragara yuko abanyeshuri biryo shure bakunze kwambara imyambaro yiganjemwo ibara ritukura abanyeshure kandi bakaba biga mu birasi vyiza cane bifise impome zigizwe n'amatafari kuva hasi hejuru hamwe kandi bikaba hisakajwe n'amabati.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Kayanza komine Muhuta kigizwe n'impome zubakishijwe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru hamwe n'amarangi yera asizwe kuri urwo ruhome rwryo shure hakaba harimwo intebe z'ibiti zisa n'umuhondo.

Ikirasi ciza cane kandi cagutse giherereye neza na neza mu ntara ya kayanza komine rwibaga, ico kirasi kikaba gifise impome zera kuva hasi gushika hejuru ico kirasi kandi hakaba harimwo abanyeshure benshi cane kandi beza b'abana bato bato bari hagati y'imyaka cumi n'itanu hamwe na mirongo ibiri bakaba bari bakoranye kugirango bumvirize imwe munama umuyobozi yariko arabagirisha.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Bururi komine Rubanga, ico kirasi kikaba gifise impomezi zisa n'umuhondo kikaba gifise kandi hejuru hasa nahera n'ikibaho cirabura, uwo munsi abanyeshuri bakaba bari bakoranye bakaba bari baramutse bigwa icigwa c'ibiharuro, umwigisha yambaye impuzu yera akaba yariko arabasigurira ico cigwa.

Ikirasi ciza cane kandi cagutse giherereye neza na neza mu ntara ya Bujumbura komine Musanga ico kirasi kikaba gifise impome z'amatafari kuva hasi gushika hejuru hamwe n'ikibaho cirabura indani kandi hakaba harimwo abana bicaye ku ntebe z'ibiti bisa nkaho bariko barakurikira umuyobozi wabo yariko arabigisha ijambo ry'imana.

ku ishure ryisumbuye riherereye neza na neza muri komine Kanyosha mu ntara ya Kirundo iryo shure rikaba rifise inyubako nziza cane zigera kuri zibiri imbere yizo nyubako hakaba hari ikibuga hamwe n'ibarabara abanyeshuri bacamwo iyo bagiye kwinjira muri iryo shure iruhande yiryo barabara hari agashamba kagizwe n'ibiti binini binini vyiza cane.

Kw'ishubire shingiro ritoya rya musaga ya mbere riherereye neza na neza mu ntara ya Bujumbura iryo shure rikaba rifise utuzu twasugumwe tugera ku munani imbere yaho hakaba hari ikibuga gitoyi gifise utwatsi duto duto dusa n'ibara ry' ubururu twotwatsi bakaba baheruka kuduca kugirango baze bararonga neza na neza inzira yo ku genderamwo

kw’ishure shingiro rikuru rijejwe n'amagara y'abantu riri mu ntara ya Rumonge abanyeshure bagera kuri bane bariko barakora umwimenyerezo umwigisha yari yabasigiye bakaba bari bambaye impuzu zera kuva hasi gushika hejuru imbere yabo hakaba hari kimwe mu ngendanwa bakoresha mu kwitaba abantu canke abigisha.

Ishure ryiza cane ry'uburaro riri mu ntara ya Kayanza, ryakira abanyeshure bari hagati y'amajana abiri hamwe n'amajana atatu, iryo shure rikaba rifise impome zigizwe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru. Imbere y'iryo shure, abanyeshure bari bameshe impuzu zabo, mu ntumbero yo kuzanikira kugirango bazozambare umunsi ukurikiro.

Neza na neza kw'ishure ryisumbuye riherereye mu ntara ya Kirundo komine mabanda ishure ryiza cane rifise impome rigizwe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru igishure kandi rikaba rifise imbere yaryo ikibuga c'umupira w'amaguru gisa nkaho kirimwo utubuye duto duto hamwe n'ayandi mabuye manini manini.

Ikirasi ciza cane cagutse giherereye neza na neza mu ntara ya Bururi komune Rubanga ico kirasi kikaba gifise n'impome zisa n'amabara yera hamwe n'ayandi atukura murico kirasi kandi hakaba kigizwe n'amadirisha manini manini hamwe n'ayandi mato mato abonerana cane kumvo zuko uwo musi izuba ryira ryatse ari ryishi murico kirasi hakaba harimwo intebe z'ibiti zisizwe ibara zose zisa

Ikigo kininiya, ciza cane, c'ishure ya Rumonge, gifise ibirasi, bisa nk'aho bimeze, nk'ibishaje; imbere y'aho, hari ibarabara ry'ikaburimbi; bigaragara ko uyu munsi, ikirere c'aho cari gisa neza, kuko umenga, nta kavura kari kitezwe, kugwa.

Kaminuza, nziza cane, iherereye mu ntara ya Kayanza, ifise impome, zisizwe n'amabara yera, hamwe n'ay'umuhondo; imbere y'aho, hari igiti, kirekire, ciza kandi cane, gifise amabara y'ubururu, n'utuzu duto duto, dusakajwe n'amabati, asa n'amabara y'ubururu, nyene.

Ikigo c'ishure c'abana bato bato giherereye neza na neza mu ntara ya Gitega, ikaba ifise ikirasi kijejwe kwakira no gutorerokanya abo bana, gifise uruhome rwera hamwe n'intebe zisa n'ubururu, n'amameza y'ubwoko butandukanye.

Imbere y'ikigo c'ishure shingiro riherereye mu ntara ya Bururi, abanyeshure batatu bari basohotse gufata akazuba bambaye umwambaro wiganjwemo n'amabara yera hamwe n'ayatukura, ikirere caho gisa nk'aho cari gisa neza, kuko atamvura yategekanwa kugwa.

Inyubako nziza, kandi ndende, yagutse cane; iherereye, neza na neza, mu ntara ya Kayanza; ifise impome z'amatafari, asa n'umuhondo, hamwe n'amabati, ifise ibara ritukura; imbere y'aho, hakaba hari ikibuga, c'umupira w'amaboko.

Ishure rinini, ryiza cane, ryagutse, riherereye mu ntara, ya Kayanza; rifise impome z'amatafari, kuva hasi gushika hejuru, n'amabati yera; iruhande y'aho, hakaba, hari ishamba ry'igiti, c'ikigazi kirekire, gifise amabara y'ubururu.

Ikigo c'ishure shingiro riherereye neza na neza mu ntara ya Ruyigi, gifise ikibuga cagutse kandi cane kitagiramwo ibuye na rimwe, gikikujwe n'igiti kimwe kininiya gifise amabara y'ubururu, ico kirasi kikaba gifise impome zifise amatafari asa n'umuhondo.

Kw 'ishure ritoya rya musaga ya kabiri abanyeshure babiri bari imbere y'ico kirasi kigizwe n'uruhome rurerure ruriko amadirisha abiri hamwe n'amatafari hamwe n'umuryango w'irabura, abo banyeshure bigaragara yuko bariko barasamara mu kanya k'akaruhuko.

Ikirasi cagutse kandi gishaje giherereye neza neza muri rohero ya mbere gifise impome z'amatafari asa n'umuhondo hamwe n'imirongo iciwemwo hagati yera. Abanyeshuri babiri bari bavuye kwiga mw'ico kirasi.

Kw'ishure ritoya rya musaga ya kabiri ,rugizwe n'impome zubakishijwe n'amatafari ,afise ibara ry'umuhondo ,abanyeshuri baho bambara imyambaro igizwe n'amabara yera, hamwe n'ayirabura ,iryo shure rikaba kandi rifise amabati ariko ivyuma bigororotse ,binini binini y'amabara y'ubururu.

Ikigo ciza cane c'ishure ryisumbuye riherereye neza na neza mu ntara ya kayanza, kigizwe n'impome z'amatafari hamwe zisizwe n'irangi ryera zikaba zifise n'amabati asa n'ubururu bigaragara yuko uwo munsi ata banyeshure bari batonze ku mvo z'uko bari mu karuhuko.

Mu gasengero gatoya keza cane gaherereye muri komine rwibaga karimwo intebe zibiri n'ibitabo vy'ijambo ry'imana n'ikibaho umuvugishwa yandika ko amajambo aba yabonetse mu ntonde ziba zagiye ziravugwa mw'iryo jambo.

Imeza zibiri zinini zinini zagutse ziri mu kirasi kiri kw'ishure ritoya rya kinindo ya mbere, abanyeshure bari bahagaze imbere y'izo meza bariko baravugana ku nama ijanye n'ukuntu bogira umunsi mukuru inyuma y'ivyigwa vyabo.

Ikirasi kininiya kandi ciza cane giherereye mu ntara ya Bujumbura kirimwo ibitabo abanyeshure basanzwe baza gusoma mu kiringo c'akaruhuko gifise impome zisizwe n'amabara iryera hamwe n'iry'umuhondo.

Ikaramu zibiri ziryamye kugipapuro kiriko indome n’ibiharuro umwigisha yasigiye abanyeshure basigare barakora mugihe yari yasohotse mukaruhuko.

Kw'isengero ritoya, riherereye neza na neza muri komine Gihosha, rifise impome z'amabara yera, hamwe n'amadirisha, agizwe n'amabara y'ubururu; bigaragara y'uko, uwo munsi nta bisabisho vyari vyahabaye, kuko atavyari bitegekanijwe.

Ivyuma bitatu bigororotse n'imiryango itatu n'amadirisha abiri biri kuruhome rusizwe n'irangi ryera hejuru yaho hari amabati y'imigongo yegeranye

Mu kigo, ciza ,kandi cane cagutse co kw'Ishure rya muhuta ya kabiri , Abanyeshure bari basohotse hanze bambaye, umwambaro, usa n'ubururu ,hamwe n'uwirabura ,bariko baraganira ku kijanye n'ukuntu bokorera isuku kwico kigo.

Ku kibuga c'umupira w'amaguru kiri neza na neza mu ntara ya Cibitoke, abana bato bato bagize iyo komine bari hagati y'imyaka itanu na munani, bari bagize umuziringi bariko bumviriza umushingamateka yari yabagendeye.

Mu kirasi c'amanama ciza cane kiri ku Mutanga, umuyobozi ariko atanga inyigisho zijanye no kugaburira neza ingo n'imiryango, harimwo kandi n'akuma kajejwe gutanga umuyaga kubera yuko n'ico kirasi hariho ubushuhe bwinshi.

Abanyeshuri bambaye umwambaro wera hamwe n'ubururu bagize umuziringi bakaraniye hamwe bariko barasenga imana.

Kw'ishure ry'imyuga riherereye neza na neza muri komine buyenzi umwigisha ari mwigishure rigizwe n'ikibaho cirabura imbere y'iwe hari abanyeshure bato bato bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ibiri.

Kwishure shingiro rya komine Muhuta mu ntara ya Bubanza rigizwe n'impome risizwe n'amabara yera n'amadirisha y'amabara y'ubururu . Abanyeshure bari mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu mu kurindira yuko basubira kwishure.

Ishure rya kaminuza nkuru yi gisagara ca Ngozi biherereye neza na neza mu gihugu cu Burundi imbere yaryo hariho utwatsi rusa n'ubururu twatewe na nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cu Burundi.

Ikirasi kininiya cagutse cane giherereye neza na neza mu ntara ya Burunga yagutse, ico kirasi gikaba gifise amadirisha manini manini abiri yagutse abonerana kumvo z'uko izuba ryari ryatse ari ryinshi hamwe n'impome z'amatafari kuva hasi gushika hejuru, ico kirasi abanyeshuri bari bakoranye bariko bariga icigwa kijanye n'umwuga wo gukora amatara.

neza na neza kw,ishure shingiro ry'imyuga riri mu ntara ya gitega ikirasi ciza cane cagutse kigizwe n'impome zera kuva hasi gushika hejuru ico kirasi gisanzwe kirimwo intebe z'ibiti zicaweko n'abanyeshure bo kuri iryo shure bariko bakoresha imbere yabo imashine nyabwonko bitegurira ikibazo c,uburundi.

Neza na neza kw'ihure ry'imyuga rijejwe gutunganya ubuhinga bwo gukora ama modukari hamwe n'izindi ingendeshwa riri mu ntara ya Rumonge, uwo munsi bakaba bari baramutse bakora ingendeshwa ifise ibara ry'ubururu hamwe n'ibara ryera. Mu ntumbero yo gukurikirana ivyirwa vyo kuri uwo munsi. Bikaba vyarangiye umwishure umwe ari we akoze iyo ngendeshwa wenyene.

Neza na neza kwishure ryimyuga riri mu ntara ya Rumonge komine Bubanza abanyeshure bari bagiye muri kimwe bikunze kwitwa kuratira ijisho mu bibanza bikuru bikuru bigize igishure ry'imyuga mu ntumbero yokunonosora ubwenge bwabo, ico kibanza bagendeyemwo akaba yari inyubako ifise impome zera kuva hasi gushika hejuru ikikujwe kandi n'utwatsi duto duto dufise ibara ry'ubururu.

Ikirasi gitoya kandi ciza cane kiri mu ntara ya Kirundo, kigizwe n'impome zisa n'umuhondo abanyeshure bari mu bushakashatsi bujanye no kuraba ifumbire nziza yoterwa mu mwaka w'indimo ugira kabiri, kuko bari bamaze imyaka igera kuri itanu babikurikirana.

Ikirasi ,gitoya, c'ishure ry'imyuga rikuru, ryamuhuta ya mbere, Abanyeshure bariko barakurikirana, ibijanye, n'ukuntu, bokora Amatara ,bifashishije inyamashini nyabwonko, iri iruhande ry'ico kirasi.

Neza na neza kuri kaminuza nkuru yitiriwe umuco, iri mu ntara ya Bujumbura komine Kinindo, iyo kaminuza ikaba ifise inyubako nziza cane, igizwe n'uruhome rwera kuva hasi gushika hejuru, ikaba kandi ifise n'amadirisha abiri manini manini abonerana; bigaragara y'uko uwo munsi izubaga ryari ryatse ari ryinshi, kubera hariko harakayangana.

Ikirasi ciza cane giherereye neza neza mu ntara ya Kayanza komine Mutako ico kirasi kikaba gifise impome zera kuva hasi gushika hejuru hamwe n'amadirisha manini manini kandi abonerana indani mwico kirasi hakaba harimwo intebe zibiti abanyeshure bicarako bikaba bigaragara yuko iyo ntebe abari ari niniya cane ku buryo yicarako abanyeshuri bagera muri batatu canke bane.

Kw'ishure rikuru rya kaminuza nkuru y'abaganga ,iryo shure uwo munsi abanyeshure bakaba bari basohotse hanze bambaye impuzu zera hejuru gusa, uwo munsi umuyobozi akaba yari yabahamagaye mu nama kugira ngo bige neza na neza ikibazo kijanye n'amagara y'abantu ,kubera yuko hari hadutse icaduka c'ingwara yiyadukije ku bana bato bato bari hagati y'imyaka ibiri hamwe n'itatu.

Ikigo kininiya ca kaminuza nkuru y'igihugu c'Uburundi, iri neze na neza mu ntara ya Kayanza komine Kayokwe; ico kigo kikaba gifise inkino, ikibuga c'umupira w'inkino z'amaboko, iruhande y'ico kibuga kikaba gikikujwe kandi n'impome zinini zinini, zigizwe n'amabara yera kuva hasi gushika hejuru, hakaba kandi hariho agashamba gatoya k'utwatsi duto duto, dufise amabara y'urwatsi rubisi.

Kw'ishure ryigisha imyuga riherereye neze na neza mu ntara ya Rumonge komine Musaga iryo shure rikaba rifise abanyeshuri bambara imyambaro isa kuva hasi gushika hejuru n'inkofero zigizwe n'amabara yera hamwe n'ayasa n'umuhondo iryo shure bakaba bakorera ubwo bubabaro bw'inyuga ku ntebe z'ibiti hamwe n'amameza y'ibiti.

Abanyeshure beza cane bivanzemwo abahungu hamwe n'abakobwa bari bakoranye mu nama umuyobozi yari yaba hamagariye kugirango ababwire ingene urutonde rw'ivyirwa ruzo kurikirana mu mwaka mushasha wari ugiye gutangura ico kirasi bari barimwo kikaba cari gifise ibitambara vyera bimanitse kuva hasi gushika hejuru

Inyubako nziza cane y'ishure riherereye nezera neza mu ntara ya bujumbura uwo munsi bikaboneka y'uko ikirere cari ciza cera gifise nandi mabara y'ubururu, imbere y 'iyo nyubako hakaba hariho igiti kininiya ciza cane gikuze rwose gusumba iyo nyubako mu burebure ico giti kikaba gifise amabara asa n'urwatsi rubisi.

Ishure shingiro ritoya riri mu ntara ya rumonge, iryo shure rikaba rifise impome zinini zinini zagutse zigizwe n'amabuye kuva hasi gushika hejuru, izo mpome kandi zikaba ziri ko imiryango ibiri yera bigaragara ko uwo munsi ata munyeshure numwe yari yatonze kuko hari abamazi misi igera kuri itanu mu karuhuko.

Kaminuza nziza cane kandi niniya iri neza na neza mu ntara ya gitega, iyo kaminuza ikaba igizwe n'ibiyo bisa n'ubururu kuva hasi gushika hejuru hariko hakaba higanjemwo n'urundi ruhome gwera kuva hasi na wonyene gushika hejuru hejuru ku mutwe hakaba ariho umurongo munini iya ufisi ibara ry'ubururu hamwe n'urundi ufisi ibara ritukura imbere yiyo kaminuza hakaba ari amadarapo atatu y'igihugu c'uburundi.

kaminuza nkuru y'u Rwanda iri neza na neza mu gihugu ca Bujumbura iyo kaminuza ikaba afise impome zera kuva hasi gushika hejuru hamwe n'ibiyobo binini binini bisa n'amabara y'ubururu imbere yiyo kaminuza hakaba hari utwatsi twiza cane dufise ibara ry'urwatsi rubisi utwo twatsi ruka biboneka yuko bama badukata misi yose muntumbero yuko tuguma dusa neza.

Kaminuza nziza cane yitiriwe umuco iri mu ntara ya Bujumbura komine Kinindo igeretse kabiri ikaba ifise impome zigizwe n'amabara yera kuva hasi gushika hejuru imbere yiyo kaminuza hakaba hari imodoka nziza cane yirabura y'umuyobozi wiyo kaminuza iyo modoka ikaba ihagaze mu kibuga kirimwo utubuye duto duto hamwe n'ayandi mabuye manini manini.

Ikirasi gifise umuryango usa n'ibara ritukura, ico kirasi kikaba ar'ico kijejwe abigisha bo kw'ishure rya Mahota ya mbere mu ntara ya Kayanza ,akaba ariho bagirira inama mu gihe umuyobozi aba yabahamagaje kubabwira ibikenewe kugira ngo abanyeshuri b'ishure ry'iwe bagire indero nziza n'ubuntu mu bantu.

Ikirasi ciza cane giherereye n'eza na neza mu ntara ya Bujumbura komine Rohero ico kirasi kikaba gifise abanyeshure beza kandi cane bambaye imyambaro isa n'ubururu kuva hasi gushika hejuru abanyeshure bakaba barako barakora ikibazo kijanye n'ivyirwa biga mu gihe umwigisha wabo yariko arabarorera araba neza yuko atanumwe aza kwiba.

ikirasi c’ibiro bikuru vy'iperereza kiri mu ntara ya Rumonge kigizwe n'uruhome rwera kuva hasi gushika hejuru hamwe n'ibiyo bitabonerana cane kubera yuko uwo munsi atazuba ryari ryatse ico kirasi bigaragara yuko kigaragara kubera yuko bashaka kwimukana ibikoresho vyose biri muri ico kirasi.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Gitega ico kirasi kikaba gifise uruhome runini rwera kuva hasi gushika hejuru kururwo ruhome hakaba hariho ikibaho cirabura ico kirasi umwigisha yari yatubwiye ko ibiharuro n'indome kurico kibaho mu ntumbero yo kumenyereza abanyeshuri biwe gusoma no kwandika.

Kw'ishure rikuru rya kaminuza y'igihugu c'uburundi riri mu ntara ya bujumbura iryo shure rikaba rifise inpome zera hasi gushika hejuru wo munsi abanyeshure bakaba bari batonze mu kanama gatoya umuyobozi yari yabahamagariyemwo.

Kw' ishure ritoya ry'imyuga riherereye neza na neza muri komine kanyosha, intara ya bujumbura, ishuri rikaba rifise ikirasi kininiya cagutse gisizwe n'impume zera ,kuva hasi gushika hejuru, abanyeshuri b'iryoshuri bakaba bambara umwambaro w'ubururu, hasi gushika hejuru.

Ikirasi cagutse ciza cane kiri mu ntara ya Bubanza gifise impome zera kuva hasi gushika hejuru kikaba gisekajwe kandi n'amabati ariko ivyuma bifise ibara ritukura ico kirasi bigaragara ko harimwo n'intebe z'ibiti hamwe n'amameza abigisha bagira bagiriremwo inama yokuri uwo munsi.

Ishure ryiza cane rya kaminuza y'umuco riherereye neza na neza mu ntara ya Bujumbura komine Kinindo iryo shure rikaba rigeretse rimwe risizwe amabara yera kuva hasi gushika hejuru imbere yico kigo hakaba kandi hari ikibuga ciza cane kirimwo amatafari hamwe n'amabuye mato mato ico kibuga kikaba kandi kirimwo igiti kininiya ciza gifise ibara ry'urwatsi rubisi

ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Kayanza komine muhuta, abigisha bajejwe guteguriramwo ivyigwa vy'umwaka ugiye gukurikira ico kirasi kikaba gifise impome zera hakaba harimwo kandi n'intebe zirabura zito zito abigisha bicarako mu kiringo hariko haraberamwo iyo nama.

Neza na neza, mu ntara ya Mwaro, ahaherereye kaminuza nkuru, y'Uburundi, hari ikirasi kininiya, cagutse; gifise impome z'amatafari, kuva hasi gushika hejuru; mw'izo mpome kandi, hakaba hariho ururundi ruhome, rusizwe n'ibara ryera; imbere y'ico kirasi, hakaba hariho ishamba, rigizwe n'utwatsi duto duto, tw'urwatsi rubisi.

Ikirasi ciza cane cagutse giherereye neza na neza mu ntara ya Rumonge. Ico kirasi kikaba gifise impome z'amatafari kandi hakaba higanjemwo n'impome zirimwo utubara tw'ubururu. Ico kirasi kandi hakaba harimwo hagati na hagati intebe z'ibiti. Abanyeshuri bo muri ico kirasi ntibari baje mu vyigwa kubera yuko bari bari mu karuhuko k'ivyigwa.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Kayanza, komine Kayanza, ico kirasi kikaba gifise impome nziza cane zera kuva hasi gushika hejuru, ico kirasi kandi kikaba cari kirimwo abanyeshuri benshi bariko bariga, mwigisha wabo yariko arabigisha inyigisho zijanye n'irondoka ry'amagara meza.

Neza na neza mu kirasi ca kaminuza nkuru y'uburundi iri mu ntara ya kayanza komine rwibaga rugizwe n'impome z'amabara asa n'ubururu abanyeshure bo kuri iryo kaminuza bakaba bari bakoranye bariko bakurikirana inama n'umuyobozi wabo yariko arabagirisha.

Ku bitaro bikuru vyo mu ntara ya Rumonge, abaganga bagera kuri bane bambaye umwambaro wera kuva hasi gushika hejuru, bavura indwara z'abana bato bato bari hagati y'imyaka ibiri hamwe n'itanu, bari bagendeye ikigo c'abo kugira ngo bavure abana bato bato ku corezo cari cateye mur'iyo ntara.

Neza na neza kuri kaminuza nkuru y'Uburundi iri mu ntara ya Rumonge igizwe n'impome zera kuva hasi gushika hejuru hamwe n'intebe z'ibiti zirabura, abanyeshuri bo kuri iyo kaminuza bakaba bari baje bambaye imyambaro ibaranga, iyera kuva hasi gushika hejuru bakaba kandi bitabiriye inama y'umuyobozi wabo ajejwe kubabwira ibirangaminsi vy'umwaka w'ishure ukurikira.

Neza na neza kw'ibarabara rikuru riva mu ntara ya Bujumbura ryerekeza mu ntara ya Iumonge imbere yryo barabara hakaba hari inyubako nziza cane igeretse kabiri igizwe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru imbere yiyo nyubako muri iryobarabara hakaba harimwo kandi imoto zibiri zihetse abantu.

Abanyeshuri benshi cane bari bakoraniye mu nama umuyobozi wabo yari yabatumiriye aho ni mu kirasi ciza cane gifise inkome zera kupasi guswa hejuru ico kirasi kikaba kiri mu ntara ya Gitega komine rw'ibaga wo munsi bakaba bari bateguye kwiga ku kijanye n'ingene bogira neza ishuri ryabo mu kijanye n'indero cane cane mu kuronka amanota meza.

Neza na neza kw' ishuri ry'imyuga ,riherereye mu ntara ya Bujumbura ,komine kamenge, abanyeshuri bagera kuri batanu bambaye imyambaro kuva hasi gushika hejuru y'ubururu ,hamwe n'inkofero ifise ibara ry'umuhondo ,cokirasi kikaba kandi kirimwo ibikoresho vy'imyuga, bakoresha mu kwigisha abo banyeshuri.

ikirasi ca kaminuza nkuru yu Burundi riri neza na neza mu ntara ya Bubanza abanyeshure bo murico kirasi bakaba bari baramutse bafise ikibazo ca leta abanyeshure bambaye imyambaro yera kuva hasi gushika hejuru ikirasi kigizwe n'impome zera kuva hasi gushika hejuru hamwe n'ibiyo hejuru bibonerana.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Rumonge ico kirasi kikaba kigizwe n'impome zera kuva hasi gushika hejuru hamwe n'idibisha ryiza cane rikayangana bigaragara ko uwo munsi akazuba kari katse ari keshi mwico kirasi ndani hakaba harimwo n'intebe nziza zininiya z'ibiti uwo munsi akaba atabanyeshure bari batonze kubera yuko bari mu misi y'akaruhuko.

Neze na neza kw'ishuri ry'imyuga riherereye mu ntara ya Gitega komine Muhanda iryo shure rikaba rigizwe n'impome z'amatafari kuva hasi gushika hejuru hamwe n'abanyeshure bambaye umwambaro usa n'ubururu kuva hasi gushika hejuru ku maboko baka bambaye ikintu gifise amabara asa nayatukura.

ku kirasi ciza cane c,ishure rikuru rijejwe kwigisha imyuga abanyeshure batatu bambaye umwambaro kuva hasi gushika hejuru usa n'ubururu bariko bariga icigwa kijanye no gushona abo banyeshure bigaragara yuko hari hasigaye iminsi mikeya kugirango bitegurire ikibazo c'ubrundi.

Ikirasi ciza cane c'umuyobozi mukuru w'ishure shingiro riherereye mu ntara ya kirundo komine muhuta ,ico kirasi kikaba gifise impome zera kuva hasi gushika hejuru hamwe n'intebe kandi ico kirasi kikaba gifise umuryango wari wugaye bigaragara yuko umuyobozi wiryo shure yari yiyugaranye mu ntumbero y'uko ata muntu n'umwe amugora mu kiringo yariko arakora akazi kiwe.

Ikirasi ciza cane giherereye neza na neza mu ntara ya Bujumbura muri komine Rumonge ico kirasi kikaba gifise impome zera kuva hasi gushika hejuru, kikaba kandi gifise n'imboneshakure abanyeshuri baryo bariko bararabiramwo ivyigwa umwigisha yariko arabahereza kuri uwo munsi, abanyeshuri bakaba bari bicaye ku ntebe z'ibiti zikomeye cane.

Ikirasi ciza cane ca kaminuza nkuru y'uburundi kiri neza na neza mu ntara ya Bujumbura ico kirasi kikaba gifise impome zera kuva hasi gushika hejuru uwo munsi abanyeshure bakaba bari bakoranye kugira ngo bagire inama umuyobozi yari yaba tumyeko.

Ikirasi c'ishure ryisumbuye rya kaminuza y'Urwanda riri mu Burundi, ico kirasi kikaba gifise impome zifise n'amatafari kuva hasi gushika hejuru. Imbere y'ico kirasi hakaba hari agashamba gatoya karimwo utwatsi dufise ibiti binini ivyo vyatsi bikaba bifise ibara ry'ivyatsi rubisi.

Neza na neza kw'ishure rya kaminuza nkuru y'Uburundi riri mu ntara ya Bururi. Iryo shure rikaba rigizwe n'ikibuga ciza cane gifise utwatsi duto duto dusa n'urwatsi rubisi, hamwe n'ingendeshwa nyinshi cane. Mw'izo ngendeshwa, hakaba harimwo ingendeshwa imwe y'umuyobozi ifise ibara ryirahura hamwe n'amapine arimwo utuntu twera.

Kw'ishure ry'intango ry'imyuga riri neze na neza mu ntara ya Rumonge komine Kayanza, ifise impome zera kuva hasi gushika hejuru, hamwe n'ikibaho kiriko impapfuro zera bisa nkaho bari bazitabuye. Uyu munsi abanyeshuri bakaba batari bize kubera bari bagize imigumuko abigisha babo bamaze iminsi badatonda.

Ikirasi kiri neza na neza kw'ishure rikuru rya Mburanga ya mbere ico kirasi kikaba gifise ibiyo binini binini vyera kandi bikikujwe n'izuba ryinshi cane, ico kirasi kigaragara yuko abanyeshuri batari batonze kubera yuko bari bamaze iminsi igera kuri cumi n'itanu mu karuhuko.

ishuri ryiza cane ry'imyuga riherereye neza na neza mu ntara ya Rumonge komine inyanzarake abanyeshuri batatu bambaye kuva hasi gushika hejuru imyambaro isa n'ubururu ariko ikaba yaracuye bariko barakora ikibazo kijanye n'imyuga yo kugira ngo bazoshobore kwibeshaho mu myaka iri imbere bigaragara yuko umuyobozi yari yabasabye yuko bokomeze ivyigwa kugira ngo ntibaze bananigwe ikibazo.

Neza na neza kuri kaminuza ntoya iri mu ntara ya Rumonge yigisha ibijanye n'ivyirwa vyo gukoresha imashini nyabwonko uwo munsi abanyeshuri biryo shure bakaba bari bakoranye ku nama umuyobozi yari yabatumiye mu kirasi ciza cane kigizwe n'impome kuva hasi gushika hejuru hamwe n'intebe zirabura n'ama meza yirabura.

neza na neza kw,ishure ry'imyuga riri mu ntara ya Bubanza rijejwe kwigisha ibijyanye n'inyubako zo kubaka amagorofa abanyeshure batatu bo kuri iryo shure bambaye umwambaro usa n'ubururu bariko baragira umwimenyerezo ujanye n'ivyo bikorwa vyo kubaka

Kw'ibarabara rikuru riva mu ntara ya bujumbura rija mu ntara ya romonge imbere y'igubarabara hakaba hari inyubako nziza cane zirezire zigeretswe gatanu inyubako imwe muri zo zibiri ikaba isizwe n'amabara yera kuva hasi gushika hejuru hejuru yaho hakaba hari n'iyindi ifise impome zisa n'ibara ry'umutuku.

Neza na neza kw'ishure rikuru ryisumbuye rya kaminuza y'umuco riri mu ntara ya Bujumbura muri komine Kinindo iryo shure ryisumbuye rya kaminuza y'umuco rikaba rigeretswe kabiri rifise impome zera kuva hasi gushika hejuru uwo munsi imodoka y'umuyobozi ifise amabara yirabura hamwe n'amapine yirabura ikaba yari hagaze imbere yiyo nyubako

Neza na neza kw'ihure rikuru rya Musaga ya kabiri riri mu ntara ya Bujunbura, uwo munsi abanyeshure bakaba batari batonze kw'iryo shure ryiza cane, rigizwe n'impome zera kuva hasi gushika hejuru, hejuru kandi hakaba hasakajwe namwe mu biyo bibonerana kumvo y'uko izuba ryari ryaserutse uwo munsi.

Ikirasi c'ishuri rikuru ry'imyuga riherereye neza na neza mu ntara ya Rumonge rifise impome zera kuva hasi gusha hejuru indani hakaba harimwo abanyeshuri bicaye ku ntebe z'ibiti bariko barakurikirana ivyirwa vyo kuruwo musi.

Ikirasi gitoya cya gute cyane giherereye neza na neza muri komine bugarama kijejwe kwegeranya no gutorerukanya amakuru ku ngwara zimwe zigize amagara y'abantu abaganga babiri bambaye imyambaro isa n'ubururu bariko bariga ku bijanye n'ikibazo cy'ubuzima bw'abantu.

Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu bariko baragira akanama gatoya mu kirasi kininiya cyagutse kiri mu ntara ya bujumbura. Bigaragara yuko mw'iyo nama bari bagerageje kugira umwihwezo ku bijanye n'ubuzima bwa misi yose bw'abanyagihugu.

Ikirasi kininira cagutse cane giherereye mu ntara ya kayanza, umushakashatsi ajejwe bimwe mu bijanye no gukora ivyuma yambaye umwambaro usa n'ubururu afise n'ibindi bikoresho vyinshi bijanye n'uwo mwuga.

ikigo kininiya cya gutse cyane kiri mu ntara ya kayanza gifise utwuye duto duto hamwe n'urundi ruhande ruriko utwatsi twiza cane dusa n'ubururu hamwe n'ibiti bininiya bifise ibara ry'ubururu nyene abantu baho barakundakota agatutu munsi y'ivyo biti

Kaminuza niniya kandi yagutse cane iherereye neza na neza mu ntara ya Rumonge Igeretse kane, imbere yayo hari ishamba ry'ivyatsi bisa n'ubururu, abanyeshure baho bari basohotse mu karuhuko bigaragara yuko hasigaye iminota mukeya kugira abasubire mw'ishure.

Ikirasi gitoya cagutse cane kiri neza na neza mu gisagara cya bujumbura kirimwo imashini inyabwonko gifise impome zera hamwe n'amadirisha akayangana bikaba bigaragara yuko harimwo n'ifoto y'imukuru w'igihugu c'uburundi.

Ikirasi kininiya kandi ciza cane kiri mu ntara neza na neza ya Gitega, kw'ishure ry'imyuga rijejwe gusudira. Abasore babiri biga kw'iryo shure, bigaragara ko bariko barakora ico gikorwa umwigisha w'abo yari yabasigiye kandi bakaba bari bitwaje n'amarori agenga ako kazi.

Neza na neza kw'ishure ry'imyuga riherereye muri komine bwa mbarangwe abanyeshure bambaye imitamana impuzu zisa n'ubururu umwigisha wabo w'umuzungu, ariko arabereka ingene bashona ibirato mu ntumbero yo kwiteza imbere umuri ko azo.

Inyubako ijejwe ubudandaji bw'imiduga iherereye neza na neza muri komine Muhuta, imbere yaho hari imodokari zigera kuri umunani, igaragara yuko ari zashizwe kw'isoko kugira ngo zironderwe abazigura.

Ikirasi kininiya kandi ciza cane, giherereye neza na neza muri komine ya Kinindo abaganga bajejwe ubuzima bw'abantu bari bahahuriye mu nama ibega, bari bambaye impuzu zigizwe n'amabara yera barimwo imisore hamwe n'inkumi.

kw'ishure rya kaminuza y'uburundi riherereye neza na neza muri komine ya kiriri, abanyeshure bo kuri iryo shure bari bari mu karuhuko bigaragara yuko abasore batatu bari basamariye inkumi imwe yariko irarengana.